supermaarkeettete yineemmowa tenne yannanni marre malawo hasi'ne dihoongayi maala hasi'ne dihoongaye ado hasi'ne dihoongayi hasi'ni dani baalunkuri wo'me hee'rannowa hala''lado daddalu mine supermaarkeettete naanni

dagate afansha shiqisha yinanni woyite dagate hasiisannoricho lawishshu gedera owaantete yine woshshinannire shiqinshanni gara ikkanna tenne owaante woy dagate uyinanniha afansha mootimmate ragiino ikko hallanyunni qinaawanno

agunna sagalete mineeti yinannihu sagale inte ago anganniwa ikkanna angannihuno babbaxxitino daniya waa ikko e shot agattol silasa labbinore kaajjado agatto biirano haraqeno gambasine agattote yinannire worranni baseeti

baanketenna gutu maamari mannaho mayidani owaante aanno yinummoro mannaho woxe liqiissano lendanna massine afi'noonni woxe suuqi'ra dandiinannihu baankete owaanteeti woy gutu maamarinniraati

gutu maamaraati yinannihu mannu mittimmatenni uurrisi'rino maamara ikkanna kunni maamarira miila ikkinohu baalu kuni maamari aanno owaante baalantanni yannatenni afi'ranno yaate

anshuuriyaansete hinanniti mittorioittumitte uurrinsha miila ikkihu gedensaanni hatte uurrinsha miilira noosi jajji giddonni gawajjamannori heellu hakkunne takka ara uurritini uurrinshaati

boondaho yinanni uduunnichi babbaxxino dani uduunnicho mitteenni assine worre woy layinki manchi uddiranno uduunnichooti umo haaro loosami gedeenni nooha ikkikkinni layinki manchi uddiranno uduunnicho boondu duunnichooti inanni

adote jawa horonooseti qaangannite qaaqquulleho saonka ado haikkinsanni gede amaalanno adote golinni qajeelino woy sagalete golinni qajeeltino fullahaano yaate tennera ado jawa geeshsha horo afidhino

baanke nookki waro mannu bura woxe anga made mitte basenni wole base ha'rate jawa geeshsha qarramanno tenne yannara kae baankete hayyo xaqqa'mhe minesi hee're wolu manchira woxe soye agura dandaanno

dikkote yannara lamu manni woy lamu ale higinohu xaada hasiissanno xaada calla ikkikki xaade angasino duunnicho woxunni soorriranno hayyonna hattenne base dikkotene wooshshinanni

rijitaale baatooshshi hayyooti yinanniti mannaho loosino loosira kaffallanni woy babbaxino hirano hidhe ikko rijitaale kaffalanno doogo rijitaale loosi hayyooti yine su'minanni yaati

onlayine hidhanna hirate hayyooti yineemmote onlayine yineemmoyite angano duunnicho woy kompuuterete sircho ikkinore horonsi'ne lawishshu gede bilbila horonsi'ne assinanni dikko baalanta onlayinete hiranna hidha yino

tenne yannarano onlayinete dikkootiinannita itophiyu telekomunikeeshinete uurrinsha jammarte nooti qaangannita ikkitanna lawishshu gede ise jammartinori moobale ikkito babbaxxino dani uduunne giddose afi'nanni gedeeti

bura woxeeti yinannihu baankete mine massine wodhinanni woxe woy dirru nootte bura woxeeti yinanni buru woxi horo manchi beettira jawa aanno tenne yannara buru woxi horo ajjanni daggino

agunna sagalete mineeti yinannihu sagale inte aanaho hasi'niro ago anganni base ikkitanna angannirino kaajjaddono ikko shota agattote dani hee'rara dandaanno tenne base'ra

diikkote yinanniti mannu baxeoricho woy hirara hasi'reoricho isira tirfinoricho masse woxunni soorrire higanno base ikkote yinanni yaate

dikko supermaarkeettenna butu kete yinanniti kuri sasunku amadisiisamanno qaale ikkanna dikkote yinanniti mittoricho massine massinoonniricho soorri'ne hinganni baseeti supermaarkeette jawa dikko giddose baalaamaddinote butu getenannihu uddi'nanniu uduunnenna koatte lendanna hee'ranno baseeti

sagalenna agu mineeti yinannihu labishshu gede agu giddo gaamantanno agatto la'nummoha ikkiro kaajjado agatto ledo worranniri birze xajje ha'raqe biira labjinori kaajjado agatto giddo gaamantanno

dikkote yinanniti mannu mitteenni fule uurre irrnohidharano dayenohu ku'u ku'iiwiinni abbinore soorrire ha'ranno base dikkote yine wooshshinanni yaate

baankete yinannihu mittoo mootimmatera gaanni woy bihee'raal baankete yinanni baankenni itini birru nootte loosu aana hossanno yite wossantinoha kawiichinni ka'a qolatenni giddoyi tirfe afidhannota uurrinsha baankete yinanni

dijitaale baatooshi hayyo tenne yannara babpaxxitino baankete mini uurrinsha baankete apilikeeshinnennino ikko babbaxxitino apilikeeshibijitaale kaffallanniha ikkanna lagishshu gede la'nummoro teerebirrete dijitaale maarkeette noose

afanshaho yaa qaalunnita hunduru mushshutirosi la'nu moro afamanno gede woy loosino danchu loosisinni leellanno gede assate yine uyinanni su'maati woy jajjaati

dagate afansha shiqishate yineemmowote daga mitto coye loossinorira woy mootimma loossannorira hasiisanno garinni mootimmate raga agarrannire baalankanni dagate shiqqi assate yaate

anshuuraansite yinannihu mittu manchi woy mittu miili mittee uurrinshate giddo woxe kaffalanna hakko lido kaffalanni kaffalanni keeshshi gedensaanni hakko manchihu jajju gawaajjamanno yannara woy ikkitiwoti jaddo xaaddanno woyite hakkonne takka'e woxe uyitannosi uurrinshaati

lawishshu gide adote sirchooti yineemmohu buuru burbuxxu urgo hattono aabete yine su'minanniti adote sirchi giddo gaamo mannoreeti ado manchi beettirano jawahoro afidhinote